Awa na moni eza na kati ya balabala liboso na ngai, nazo mona motuka monene oyo ezo tambola likolo na yango na moni, bakomi na monoko ya lopoto livraison eau potable .

Awa namoni balakisi biso ezali bendele ya mboka songolo eza nalangi ya mai yapondu yamotane pe langi ya mosaka

Liboso na ngai nazomona logo eza na balangi misato ya liboso eza langi ya moindo ya mibale eza ya pembe ya misato eza ya motane.

Awa namoni lopango munene nakati yalopango wana namoni koza ndako munene ya kitoko pembeni ya lopanga namoni banzete

Awa ñamoni eza nakati ya bilanga libiso na gai nazomone ba fololo eza na Langi ya pondu

Liboso na ngai nazomona esika babengaka na monoko ya lopoto papeterie kuna na kati nazomona babuku bakaye na ba ekomeli ebele ya bana kelasi.

liboso na ngai nazomona lopango moko ya mabanga ya molai penepene na yango nazomona pe ndako moko ya monene

Awa namoni eza na kati ya bala bala, liboso na ngai nazomona mutuka moko ezo tambola na kati na yango namoni ba mapinga ebele batondi na kati, baza pe na minduki na bango na maboko.

Awa namoni eza na kati ya balabala liboso na ngai nazomona motuka moko ekufi liboso na yango nazomona bamekanisie mibale bazobongisa yango.

Awa Na moni Eza Esika batekisaka Biloko ya ndako liboso nangai eza basahani mitano eza nase ya mesa

Awa namoni eza na katikati ya balabala na penepene nazomona mituka misatu etelemi nyoso eza na langi ya motani.

Liboso na ngai nazomona buku moko, oyo bakomi na monoko ya lopoto oiseaux et son nid

Awa namoni eza bendele liboso na ngai nazomona, eza na balangi mibale langi ya liboso eza ya pembe ya mibale eza ya motane.

Liboso na ngai nazomona ba mbuma ebele na kati na yango nazomona ba matungulu, ba safu na ba mbuma mosusu.

Awa liboso na ngai nazo mona sapato moko ebeba pembeni ya nzela.

Moni eza na kati ya zamba, liboso na ngai nazo mona nzete moko ya molayi likolo na yango na moni nyama ya zamba moko eza na langi ya moyindo.

awa na moni eza esika batekisaka biloko ya kotia na ndako liboso na ngai nazomona mesa ya mabaya pemena mesa nazomona bakiti ebele

Awa na moni eza esika babetelaka ndembo liboso na ngai nazomona bilenge ya mibale oyo bazosakana.

Liboso na ngai nazo mona mabaya likolo na yango nazo mona eloko oyo ba bengaka na monoko ya poto si ya meto oyo ekataka mabaya.

Liboso na ngai nazomona ndako likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto comissariat de police de quartier.

Liboso na ngai nazomona biloko oyo balatisaka bana po basumbana kati na kosuba.

Liboso na ngai nazomona bato misato balati pe batelemi kitoko mibale eza ya basi moko aza ya mobali.

Awa na moni eza esika ba tekisaka masanga liboso na ngai nazo mona mesa likolo ya mesa nazo mona milangi minei etondi masanga, nsima ya milangi wana nazo mona milangi mosusu ebele yango nyonso etondi masanga.

Awa na moni eza esika batekiselaka balopete na basinga ya kingo ya talo ya kitoko oyo na kati ya monoko ya lopoto babengaka bijuterie.

Liboso na ngai nazomona ndako moko ya monene pe ya molayi.

Awa liboso na ngai nazo mona bato ebele ba telemi baza pe na ba mbunda na maboko, balingi ba banda koyemba ba nzembo traditionnelle.

Liboso na ngai nazomona eloko oyo babengaka kombo ya lopoto armoire, ya kitoko na moni basali yango na mabaya.

a na moni eza esika batekaka bilamba ya bana-basi liboso na ngai nazomona robe moko ya kitoko eza na langi ya moindo

Awa na moni eza libanda ya kelasi liboso na ngai nazomona molongo moko ya bana mibale na molongo mosusu ya banabasi bango nyonso batelemi nsima na bango koza bamilakisi na gbango pe batelemi.

Liboso na ngai nazomona maboko mibale ezosala mosala oyo na monoko ya lopoto ba bengaka plomberie.

Awa liboso na ngai, nazali bongo komona logo oyo ezali bongo ya coca cola

awa na moni eza na kati ya balabala liboso na ngai nazomona bamituka ebele penepene na yango nazomona batu pe ebele baza na kati ya wenze liboso na yango nazomona pe banzete ya molai

Na moni eza esika ba tekisaka ba buku, liboso na ngai nazo mona buku moko likolo na yango namoni ba komi mathematique.

Liboso na ngai nazomona bakiti ya kitoko mingi nyonso basali yango na mabaya.

Awa namoni eza na kati ya bala bala liboso na ngai nazomona motuka monene etelemi, pembeni ya motuka koza bato ebele bazeli bakota na kati.

Libosonanga nazomona mobali moko atelemi simanaye namoni bamakembe ebele yamobeso

Awa namoni eza na kati ya ndako liboso nangai nazomona ba sapatu mibale ya Bana mibali yango nyoso eza na balangi ya motani na pembe.

Liboso na ngai nazo mona kisi moko likolo n'ango na moni ba komi na monoko ya lopoto cecrole .

Liboso na nga nazomona buku moko likolo nango bakomi na monoko ya lopoto qui est lola?

Liboso na ngai nazomona mua niama moko ya muke ezo tambola

Liboso na ngai nazomona ndako moko ebeba bapakola yango langi te na liboso na yango nazomona basingay misato.

Liboso na ngai nazo mona ba mbuma mibale ya matungulu.

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele. Liboso na ngai nazomgona motuka moko etondi na kati bambila na maboko na bango namoni pe bazali na minduki na bango.

Awa liboso na ngai nazomona basi mibale ba lati pe batelemi kitoko kasi elongi nabango ezo monana te.

Awa namoni ndako moko ya monene pe ya molai liboso na yango nazomona baforolo ebele pe ya kitoko pembeni nazomona bendele.

Awa liboso na ngai nazomona mutuka moko etelemi pemene ya lopango nsima na yango nazomona ndako moko ya molai ya kitoko mingi.

liboso na ngai nazomona ndako moko ya monene na penepene azomona mwasi moko atelemi alati maputa nsima na ye nazomona pe mbila moko

Awa namoni mobali moko atelemi asimbi esika ekomami kimongo village alati simisi ya langi ya bololo na kati aza na elamba ya pembe na pantalon alati ya langi ya moindo amatisi loboko azopepela bato mosusu.

Awa na moni eza na kati ya balabala liboso na ngai nazomona motuka monene oyo etelemi etondi na kati biloko.

Awa nazomona liboso na ngai, ezali bongo ba bic ébélé oyo batu basalelaka pona kokoma

Liboso na ngai nazo mona logo, likolo nango namoni ba komi Figa. Eza na ba langi misato ya liboso eza ya mayi ya pondu, ya mibale eza ya pembe, ya misato eza ya motane.

Liboso na ngai nazo mona ba mapinga ebele ba oyo baza liboso ba fandi ba oyo ya sima ba telemi, moko ya mondele nde alati béret rouge ba mosusu bango nyonso balati béret vert .

Awa namoni eza na balabala penepene ya balabala nazomona ndako moko ya molai ya kitoko mingi liboso ya ndako wana nazomona banzete ebele eza na balangi ya mai ya pondu.

Liboso na ngai nazomona mutuka monene etelemi na kati ya balabala eza na ba langi misatu ya liboso eza langi ya pembe ya mibale eza ya motane ya misato eza ya mosaka.

Liboso nangai nazomona mbeto moko basali yango na mabende

Awa na moni eza esika ba artiste ba salelaka, liboso na ngai nazo mona bakomi likolo la rumba congolaise.

Liboso na ngai nazomona babuku ebele likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto le boulevard.

Awa namoni balakisi biso eza nakati ya ndako namoni pe liboso nangai nazomona bambala ya elengi mingi

Liboso nangai nazomona sahani nakati biloko ba kambi pe ya elengi mingi namoni misuni, MAPA, tomates naba biloko mosusu oyo yaba bilingi.

Awa namoni eza na kati ya bala bala liboso na ngai nazo mona motuka moko ezo tambola na kati etondi ba bidon, namoni pe nsima na yango bakomi na monoko ya lopoto la jalousie tue.

Awa na moni eza esika songolo na liboso na ngai nazomona bazuzi ebele batelemi na mesa na bango nyonso kozali babuku oyo bazotanga.

Awa na moni eza na kati ya kelasi liboso na ngai nazomona bana ya kelasi ebele bafandi na kiti liboso na bango molakisi na bango atelemi.

Liboso nangai nazomona mobali moko alati pe atelemi kitoko sima naye nazomona lobango moko ya langi ya pembe penepene nazomona ba fololo.

Liboso na ngai nazo mona ba milangi ya malasi ebele, likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto deodorant.

Liboso nanga nazomona ba milangi ya mafuta ebele ya kopakola na nzoto po loposo ezala sembe sembe.

Liboso na ngai nazo mona ekeko moko ba latisi yango suki ya molayi pe ya kitoko mingi .

Liboso na nga nazomona buku likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto ensamble e pour chacun

Awa na moni eza na kati ya zamba na katikati na yango nazomona mai ya molai oyo na monoko ya poto babengaka fleuve.

Liboso na ngai nazomona bambuma ebele ya orange ya kotela.

Aw namoni eza na kati ya bilanga liboso na ngai nazomona ba nguba ebele ya kolia.

Liboso na ngai nazomona biloko oyo esalisaka mpona kolona bilanga na mosusu esalisaka mpona kopasola bakuni.

liboso na ngai nazomona buku likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto siance de la vie e de la terre

liboso na ngane azomona bato misato batelemi oyo katikati nde aza na mbula ya moke

Liboso nangai nazomona ba milangi ebele oyo tondi nakati mafuta basi bapakolaka.

Liboso , Na ngai ! nazomona biloko oyo babengaka na monoko ya lopoto ba Œuvre D'art , eza ebele ! mpe ya modele mingi .

Awa namoni eza esika ba salelaka politike liboso na ngai nazomona mibali misato ba telemi bazo tanga biloko oyo bakomi.

Awa, namoni eza na kati ya ndako. Liboso na ngai, nazo mona sahani ya pembe. Na kati ya sahani, nazo mona bilei elengi mingi. Bakalingi yango kitoko.

Awa na moni mwana moke afandi azo toka mai na pembeni ya mai koza mabanga na likolo ya mabanga koza matiti ya langi ya mai ya pondu.

Awa namoni eza esika basalelaka politique liboso na ngai nazomona mokonzi moko afandi na kiti liboso na ye namoni ba fololo ebele .

Liboso nangai nazomona ba ngongi ebele nyoso eza na kati ya molongo pe eza na ba langi ya motane.

Liboso na ngai nazomona moseleke te eza likolo ya matiti.

awa namoni eza esika batekisaka babuku na liboso na ngai namoni buku moko likolo na yango nazomona mapunda misato ezokima mbango

Tomoni eza na kati ya lopango nalibo nangai nazomona machine moko eza na langi ya bonzinga liboso nayango matiti ebele eza na langi ya pondu.

Awa liboso na ngai nazomona sayani na kati ya sayani nazomona loso ebele bakalingi yango kitoko likolo na yango nazomona fe de lorier.

Awa na moni eza na kati ya balabala. Liboso na ngai nazomona bamituka ebele oyo ezotambola.

awa na moni mwasi alati pe atelemi kitoko suki na ye bauti kobongisa yango malamu

awa na moni bato misato batelemi bazosala decoration esika ya kosala feti esika yango eza na langi ya pembe ya bololo na mutane bazozela basala feti

Awa liboso na ngai nazomona bato ebele baza na kati ya molongo bazo zela batoka mai.

Awa namoni ba balabala mibale moko ya kokita na mosusu ya komata na kati ya ba balabala koza ba mituka ebele na pembeni ya balabala koza bato oyo bazotambola na sima ya bato wana koza ba nzete mingi ya langi ya mayi ya pondu.

liboso na ngai nazomona ndako moko ya monene pe ya molai nano basilisi kotanga yango te

Awa liboso Nagai nazo mona bendele bendele Oyo eza naba langi ebeleya liboso motane ya mibale ya pembe ya misatu eza bololo mosusu Ezra ya mosaka

Liboso na ngai nazomona bana-basi ebele bazoseka basepeli po bazosala sport.

eboso na ngai nazomona molangi ya kisi moko likolo na yango na moni bakomi na monoko ya lopoto hibupropen

Liboso na ngai nazomona bilenge ya mibali mibale bazobeta ndembo ya baskete.

Awa na moni eza na kati ya ndako liboso na ngai nazomona basapato mibale ya bana mibale eza na langi ya bololo na motane.

Liboso na ngai nazomona lopango na kati ya lopango nazomona ndako moko ya kitoko mingi

Awa nazo mona liboso na ngai machini moko pembeni na yango nazo mona mutu moko a fandi .

Awa, nazomona liboso na ngai singa ya kingo oyo na monoko ya lopoto poto babengaka chainete pembeni na yango nazomona pe ba biju ya bana-basi .

Awa namoni eza na kati ya jardin liboso na ngai nazomona ba fololo ebele ya ndenge na ndenge pe ya kitoko mingi.

Awa liboso na ngai nazo mona mwa nyama moko ya moke, oyo ba bengaka na monoko ya lopoto cancrela.

Awa, na moni eza na kati ya ndako. Liboso na ngai, nazomona basapato mibale ya bana-basi eza na langi ya moindo.

Awa liboso na ngai nazali komona mayi ya ebalé, likolo ya ebale yango nazomona ba bwato mibale

Libosonangayi nazomona logo eza nabalangi mibali yaliboso eza yamoindo yasuka eza ya pembe

Awa namoni ba mibale mibale batelemi, na se koza langi ya mosaka na pembeni koza langi ya motane, bango nyonso balati bilamba ya pembe na se balati sapato te.

Awa na moni eza na kati ya bilanga liboso na ngai nazomona sak ya makala mwa liboso kuna nazomona pe banzete ebele pe ya molai.

Awa namoni eza na kati ya ndako, liboso na ngai nazo mona ba kiti ya kitoko eza na langi ya pembe na se ya ba kiti nazo mona tapi eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele, liboso na ngai nazo mona motuka monene liboso ya motuka eza na langi ya pembe sima na yango nazo mona eza na langi ya mosaka.

Awa na moni eza esika bato bakotaka mpona kolia na komela masanga oyo na kati ya monoko ya lopoto babengaka bare ya restourant.

Awa na moni eza esika sangolo liboso na ngai, nazomona bamikonzi misatu ya kitoko mingi bazopesa na mbote, na maboko na bango na moni baza na babuku.

Liboso na ngai nazomona logo eza na balangi ebele ya liboso eza ya bololo ya mibale eza moindo ya misato eza langi ya pembe.

awa na moni nyama moko nkombo na ye nyau na motu na ye aza na langi ya moindo na mokongo na ye aza na langi ya pembe eza na kati ya ndako

Liboso na ngai nazomona loboko esimbi buku likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto le cahier de la lusiol.

Liboso na ngai nazomona basi mibale bafandi bazotuta biloko na kati ya liboka.

Awa namoni eza esika songolo liboso na ngai nazomona mwana mwasi atelemi ya kitoko mingi suki na ye ekiti ntina mokongo likolo alati elamba ya langi ya mosaka.

Awa namoni eza esika batekisaka ba buku oyo bana batangaka

Liboso na ngai nazomona étagere moko ya langi ya pembe, pembeni na yango nazomona pe mbeto moko basali yango na libuyu.

Awa namoni eza esika batekiselaka biloko ya ndako, liboso na ngai nazomona loboko, loboko yango esimbi balutu mibale na mbeli ,na eloko mosusu.

Liboso na nga nazomona biloko oyo esokolaka mino ya bana oyo na monoko ya lopoto ba bengaka brosse à dents.

Awa na moni eza esika sangolo liboso na ngai nazomona loboko moko esimbi bido na maboko na kati ya bido nazomona mafuta bazotia yango na motere ya motuka.

Liboso na ngai nazomona molangi ya mafuta yako pakola nzoto ya bana basi ya kitoko.

Awa nomoni eza nakati ya wenze liboso nangai nazomo batu ebele bazo somba babiloko nazomona pe ba mituka ebele etelemi pembeni

Awa liboso na ngai nazomona biloko ya kolia neti bamapa na babiloko mosusu ya elengi mingi.

Nazomona biloko ébélé ya kolia, nakati ya biloko yango, namoni ndunda na biloko mosusu ébélé ya kitoko

awa na moni eza esika basalaka spore liboso na ngai nazomona bana ebele baza na molongo balingi babanda kobeta ndembo

liboso na ngai nazomona basak ya malamu eza pe na balange ebele ya kitoko

La liboso na ngai na zomona logo eza na balangi ebele, ya liboso eza langi ya moindo ya mibale eza ya bozenga, ya misato eza langi ya mosaka.

Liboso na ngai nazo mona ba kopo mibale oyo eza na kati milke ya kitoko mingi.

Liboso na ngai nazo mona ba sapato mibale ya basi ya kitoko, eza na ba langi ya bololo na motane.

Awa liboso na ngai na moni zuzi alati toje na ye alingi kobanda kosambisa bato.

awa na moni eza esika batekisaka biloko ya kolia na bilei na liboso na ngai nazomona batomate ya kitoko mingi eza na langi ya motane na pembeni nazomona bamatungulu ya kitoko mingi eza na langi ya mai ya pondu.

Awa nazomona eza esika babongisaka basuki ya bana basi oyo babengaka na monoko ya lopoto salon de coiffure liboso na ngai nazomona mwasi moko atelemi kitoko basi basali ye suki.

oya liboso na ngai nazomona loboko moko esimbikisi likolo ya kisi yango na moni bakomi kaditrine

Awa na moni eza esika batekiselaka biloko ya kelasi liboso na ngai nazomona biloko ebele oyo bazozela batu baya kosomba.

Awa namoni eza esika ba tekisaka ba buku liboso na ngai nazomona buku moko likolo bakomi mathematike.

Awa namoni eza esika ba tekisaka biloko ebele, liboso na ngai nazo mona biloko oyo esalisaka na kati ya kelasi oyo ba bengaka na monoko ya poto compat.

awa na moni eza esika batekisaka biloko ya kolia na ndako liboso na ngai nazomona basage ya balangi ebele bazozela batu baya kosomba

Awa na moni eza esika oyo babengaka na monoko ya lopoto bijouterie , na kati na yango nazomona basinga ya kingo ebele na ba bijoux ya ndenge na ndenge ya talo pe ya kitoko mingi.

Liboso na nga nazomona basi misatu na mobali moko batelemi na maboko na bango namoni baza na buku na biloko mosusu.

Liboso na ngai nazomona biloko ebele ya kolia nano balambi yango te kuna na kati nazomona madesu, tomate, bacarote, bamaki na ba biloko mosusu oyo eza ya kitoko mingi.

awa nazomona molangi ya mafuta ya kopakola nzoto molangi yango ezali na langi ya pembe likolo nango koza langi ya bololo ya motane na mosaka

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele, liboso na ngai nazomona na mobali moko azotambola likolo alati singlet na se alati coupé.

Awa namoni ezali esika ba tekisaka ba buku liboso na ngai nazomona buku moko, likolo na yango nazomona ba dossier ya ndenge na ndenge ya kitoko mingi.

Bendele ya mboka oyo, eza na langi ya motane, ya pembe, pe ya bozinga. Na kati minzoto pe ezali ya motane.

Awa na moni eza bendele ya esika songolo liboso na ngai nazo mona ba langi misato ya liboso eza langi ya bololo, ya mibale eza langi ya moyindo, ya misato ezali ya mosaka.

Liboso nangai nazomona bantu ebele batelemi katikati nabango namoni ba nzuzi mibale balati bilamba yamosala bango pe batelemi.

Awa liboso na ngai nazomona ndako moko ya monene pe ya molai eza na langi ya pembe.

Awa namoni eza na kati ya balabala liboso na ngai nazomona motuka monene na motuka ya moke pembeni na oyo ya monene namoni bato misato batelemi

Liboso na ngai nazomona mbisi ya mayi oyo bazali kotumba, pe ezomonana ekozala kitoko pona kolia

Liboso na ngai, nazo mona ba milangi ebele. Oyo eza na kati mafuta ya kopakola na nzoto po ezala sembesembe.

Awa na moni ezali na kati ya kilasi esika bana ba tangelaka na liboso na ngai nazo mona bana ebele baza na kati ya kilasi bazo landela mateya oyo molakisi azo lakisa bango.

liboso na ngai nazomona basapato mibale ya mibali batie yango likolo ya tapi

liboso na ngai nazomona oyo babengaka na monoko ya lopoto pano publicitaire likolo na yango nazomona mwasi moko atelemi liboso na ye koza basaka me ebele

awa liboso na ngai nazomona mwasi moko azotambola na nzela ya mabele liboso na ye koza pe bato ebele pe bazotambola

Awa namoni bato bafandi na kiti liboso na bango nazomona pe bilei ebele ya kolia na kati na yango nazomona zungu moko eza na kati misuni mosusu eza na kati makemba na madesu oyo elandi eza na kati soso.

Awa nazomoni eza na nzela ya mabele liboso na ngai nazomona motuka monene eza na bato likolo ya motuka ezoleka likolo ya mayi. Pembeni eza na zamba ya monene eza na kati ba ma matiti ebele.

Liboso na ngai nazomona basinga ya kingo na balopete ya talo pe ya kitoko mingi, eza na kati oyo babengaka na monoko ya lopoto bijouterie.

Liboso na ngai nazomona nzela pene pene ya nzela nazomona ndako moko ya monene pe ya kitoko mingi liboso ya ndako nazomona motu pe azo tambola.

Liboso na ngai nazomona bendele eza na balangi ebele ya liboso eza ya bololo ya mibale eza ya pembe ya misato eza ya motane mosusu eza ya mosaka.

Na elili oyo nazo mona mwana muasi atelemi ye moko, alati bilamba ya pembe aza na suki mulai pembeni na ye koza matiti ya langi ya mayi ya pondu.

liboso na ngai nazomona kisi moko oyo bamelaka soki moto abeli likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto mekitazine

Liboso na ngai nazomona bana kelasi ebele bafani na kiti liboso na bango nazomona bamolakisi batelemi bazosakana na bango.

Awa namoni eza esika basalelaka politique, liboso na ngai nazomona ba mikonzi ebele batelemi na mesa koza biloko oyo ya kosalela mosala.

Awa namoni ezanakati yabilanga libosonanga nazomona bambuma ebele yakotela basé etondi misusu basopi nase eza ebele

Awa namoni balakisi biso eza nakati ya balabala liboso nango namoni ba mibali mibale bazo tambula nakati

Awa namoni eza esika batekisaka ba kisi liboso na ngai namoni ba kisi mibale likolo nango bakomi na monoko ya lopoto IBUCAP.

Awa namoni eza na kati ya lopango liboso na ngai nazomona mwana-mwasi moko atelemi kitoko na maboko na ye nazomona aza na sake eza na lange ya mosaka namoni pe suki na ye eza na lange ya motane.

Awa na moni eza na kati ya ndako liboso na gai nazomona mbeto moko batandi yango kitoko.

Awa na moni eza na kati ya bala bala, liboso na ngai nazomona motuka moko monene ezo tambola.

Liboso na ngai nazomona milangi misato ya mafuta ya kolamba bilei likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto huile d' olive.

Awa na moni eza na kati ya kelasi liboso na ngai nazomona bana ebele bafandi bazo tanga na nsima na bango nazomona molakisi na bango azoyekolisa bango.

Awa ezali na butu, kasi bilenge mibali baza na terrain bazo beya ndembo ya maboko babengaka Volleyball.

Liboso na ngai nazomona nyama ya zamba etelemi oyo nakati ya monoko ya lopoto ba bengaka zèbre pembeni nango pe nazomona matiti ebele.

Liboso na ngai nazomona molangi ya kisi likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto Naturex.

Liboso na ngai nazomona bato baza na kati ya sale despore po babongisa nzoto na bango ezala kolongono.

Liboso na ngai nazomona ba marteau ebele batandi yango na se.

Awa namoni eza na kati ya kelasi, liboso na ngai nazomona ba mibali ebele baza na molongo bazokota na kati.

Awa na moni eza bendele bapakoli yango na balangi misato langi ya liboso eza ya motane ya mibale ezali ya bololo ya misato eza ya pembe.

Awa namoni eza esika bayekolaka namoni eza bilenge ya mibali ebele batelemi bamoko basimbi nakatiya poshe bamisusu basimbi na mokongo

Liboso nangai nazomona ba sapatu mibale ya basi kitoko nyoso Ezra na langi ya mosaka

Awa namoni eza nakati ya zamba liboso na ngai nazomona eloko oyo yako katisa koni na pene pene na yango nazomona nzete moko ya molayi eza na langi ya mayi ya pondu

Awa Na moni Eza na kati ya balabala Eza ba mutuka muñene batu bazo Kota n'a kati

Awa namoni molangi moko ya kisi bamelaka soki moto azobela molangi wana ezali moko eza na langi ya motane likolo koza langi ya mai ya pondu na mosaka.

Liboso na ngai nazomona molangi moko ya kis,i likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto jaguare.

Liboso na ngai nazomona lokolo moko ya sapato ya bamibali eza na langi ya ma ya pondu.

Awa namoni eza na kati ya ndako na liboso na ngai nazo mona tata moko ya pembe, alati kitoko mingi afandi na kiti atomboli maboko pe azo solola.

Lboso na ngai nazomona zamba ya monene etondi na kati matiti ebele na katikati na yango nazomona balabala ya molai

Awa namoni eza esika ba salelaka politike, liboso na ngai nazomona ba mikonzi ebele batelemi bembeni na bango nazomona bendele eza na ba langi misato langi ya liboso eza ya motane ya mibale eza ya mayi ya pondu ya misato eza ya mosaka.

Liboso na ngai nazomona bendele eza na ba langi misatu ya liboso eza ya mayi ya pondu ya mibale eza ya pembe ya misato eza ya motane.

Liboso na ngai nazali komona biliko ya kolia, namoni ndunda, niama, na biloko mosusu ébélé

Namoni eza esika bato basambelaka. Liboso na ngai nazomona bakomi na monoko ya lopoto lavoi de la liberté spirituelle.

Liboso na ngai nazomona buku moko likolo na yango bakomi na monoko ya lopoto le meilleur du Bio.

awa na mone eza na kati ya jardin liboso na ngai nazomona bafololo ya kitoko mingi nyonso eza na balangi ya ma ya pondo

liboso na ngai nazomona bamikonzi misato balati pe batelemi kitoko bazopesa ba mibeko

Awa na moni eza na kati ya bilanga liboso na ngai nazomona, banzete na bamatiti ebele nyonso eza na langi ya mai ya pondu.

Liboso na ngai nazomona bendele eza na balangi mine langi ya liboso ezali ya motane ya mibale eza ya mai ya pondu ya misatu eza ya moindo ya mine ezali ya mosaka.

Liboso na ngai nazomona kiti ya kitoko na mesa na yango, pe esalami na mabende

Awa na moni eza esika songolo na liboso na ngai nazo mona ndeke oyo ba bengaka na monoko ya poto air france, ezali na langi ya pembe.

Awa namoni eza na kati ya wenze, liboso na ngai nazomona bambuma ya ndenge na ndenge , pe ya elengi mingi na kati na yango nazomona ba avokat ba citron ba malala, ba safu na bambuma mosusu oyo ya kitoko.

awa na moni eza na kati ya ndako liboso na ngai nazomona kiti moko basali yango kitoko

Awa namoni eza nakati yandako bapakoli yango lango kasi bakiti eza nakatite

Liboso na ngai nazomona buku moko eza na langi ya pembe na motane.

Liboso na ngai nazo mona ba nzoy mibale, eza likolo ya fololo .

liboso na ngai nazomona ndako bapakoli yango langi ya pembe na mosaka

Liboso na ngai nazomona logo eza na ba langi mibale ya liboso eza ya bololo ya mibale eza ya pembe.

Awa liboso nazo mona eza na kati ya kelasi, kasi bana kelasi baza na kati te.

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele, penepene ya nzela nazomona mabanga, nsima ya mabanga nazomona mutuka moko etelemi liboso ya ndako.

Na moni eza esika batekiselaka biloko ya kotia na kati ya bilei po ezala elengi liboso na ngai nazomona ba tomate, ba carote, na ba biloko mosusu ya kitoko mingi.

Liboso na ngai nazomona saani na kati na yango nazomona biloko balambi yango kitoko pe elengi mingi neti loso, ndunda na ba misuni ba kalingi kitoko.

Liboso na ngai nazomona lokolo moko ya sapato ya basi eza likolo ya tapi.

Liboso na ngai nazo mona mobali moko afandi, na maboko na ye aza na bana mibale.

Liboso na ngai nazomona kisi likolo na yango na moni bakomi na monoko ya lopoto super apeti plus.

Liboso nangai nazomona mulangi moko ya mafuta ya kolamba bileyi.

Awa na moni eza esika batekiselaka bakisi liboso na ngai nazomona bkisi moko batia yango likolo ya mesa.

Liboso nangai eza esika bâti bamelaka masanga oyo na kati ya monoko ya lopoto ba bengaka bar.

Awa namoni matiti ya langi ya mayi ya pondu, likolo ya matiti yango koza nioka elali na kati yango pe eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa nazomona liboso na ngai mesa likolo ya mesa nazomona mapa pembeni ya mapa nazomona ba verre mibale eza na kati jus.

Liboso na nga nazomona balabala penepene na yango nazomona mwasi moko ya kitoko azo tambola.

Awa na moni eza esika bato ba kotaka mpona kolia na komela masanga, oyo ba bengaka na monoko ya lopoto bar ye restaurant.

Awa namoni basaani mibale moko eza na kati bambuma ebele ya kitoko mosusu eza na kati bilei ya kolia nyonso ezali na likolo ya mesa.

Awa namoni eza eza nakati ya balabala likolo nango nazomona batu ebele bazo tambola pembeni ya batu wana nazomona ebende moko ya molayi.

Liboso na ngai nazomona logo eza na balangi ebele ya liboso eza ya bololo ya mibale eza ya moyindo ya misato eza ya pembe oyo elandi eza ya motane oyo suka eza ya mosaka

awa namoni eza na kati ya ndako liboso na ngai nazomona sayani ya pembe na kati ya sayani nazomona loso ebele likolo ya loso nazomona babitekuteku ya kitoko mingi

Liboso na ngai nazomona lokolo moko ya sapato ya basi eza likolo ya tapi.

awa nazomona zamba monene na kati ya zamba wana koza banzete molai banzete wana eza na langi ya mai ya pondu a mosusu eza na langi ya mosaka

Liboso nangai nazomona eza ndako moko ya monene liboso nango bakomi casino

Awa namoni eza na kati ya bala bala, pene pene na yango nazo mona mobali moko aza na bidon na maboko eza na kati mayi azo sopa yango na eloko mosusu.

Awa nazomona eza na kati ya lopango liboso na ngai nazomona, ndako moko ya monene liboso ya ndako nazomona mutuka moko etelemi pembeni ya mutuka nazomona bafololo ebele.

Awa na moni eza esika basalelaka politike liboso na ngai nazomona bamikonzi bafandi bazokoma na kati ya buku nsima na bango koza mokonzi mosusu atelemi.

Awa na moni ezali babuku ya kotangisa bana mpona kolakisa bango banyama ya zamba nkombo na yango urs

Awa na moni eza esika ya bisengo, liboso na ngai nazomona billare misato mibale eza na langi ya bololo, moko eza na langi ya mayi ya pondu.

Liboso na ngai nazomona bankopo mibale ya masanga bakomi likolo king legend.

Awa nazalikomona na kati ya bilanga liboso nangai nazomona ba mbuma ya ba tomates ebele ESI eteli kitoko makasi.

Liboso Nagai nazomona ba fololo penepene Nango namona kiti mokobasali yango namambende

Awa namoni , na kati ya kelasi liboso na ngai nazomona bana-kelasi ebele batelemi liboso na bango nazomona mama moko atelemi azopesa bango mitindo.

awa liboso nazomona mashine moko bakomi likolo charge a batterie eza na langi ya mosaka

Liboso na ngai nazomona esika oyo babetaka ndembo ya baskete, pembeni nazomona pe bato batelemi.

awa na moni eza esika bakendaka kokatisa suki liboso na ngai nazomona bana mibali ebele basi bakati bango suki bango nyonso basuki na bango ezali na langi ya mwindo

Mwana mobali atelemi likolo ya kiti, aza kotiya langi na likolo ya ndakò na lopoto babengi plafon.

Na elili oyo nazomona ba nzungu mibale, nzungu ya liboso eza nakati mosuni oyo misusu ezanaka pondu pembeni oza ba sahani nisatu eanakati biloko yakolia nyoso eza likolo ya mesa.

Awa na moni, eza esika basalelaka suki ya bana-basi oyo babengaka na monoko ya lopoto salon de quafire. Liboso na ngai, na zomona mwana mwasi kitoko, basi basali ye suki.

awa namoni ndako monene ya kitoko mingi bazotonga na pemene ya ndako wana kozali banzete ebele eza na balangi ya mai ya pondu

na ebilili oyo nazomona motuka na kati ya balabala monene na pembeni ya motuka wana koza bamituka mosusu etelemi pembeni ya bamituka wana koza banzete ya langi ya mai ya pondu

Awa namoni balakisi biso eza esika batekisaka ba kiti liboso nangai kiti moko ya molai eza nalangi ya bozinga likolo yakiti yango nazokomona ba oreiller misatu eza nabalangi ya pembe

Awa namoni lopango monene na kati koza ndako ya molai penepene ya lopango yango kozali nzete ya molai eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa nazo mona nzela ya mabele likolo na yango nazo mona bavmituka mibale ezo tambola moko ya mwindu mosusu ya pembe oyo sima . Liboso na yango nazobmona bato ba telemi na nzela .

Awa namoni eza esika bazotonga ndako liboso na ngai nazomona batu ebele ba telemi pembeni ya mituka liboso na bango namoni mabanga ebele yako tonga ndako.

awa liboso na nga nazomona bana kelasi ebele baza nanu libanda nano babandi kotanga te

Namoni eza na kati ya bilanga liboso na ngai nazomona loboko na kati ya loboko nazomona madesu ebele.

Awanamoni eza esika ba betaka ndembo liboso nazomona stade monene bazo Tonga yango.

Na moni eza esika ba sombelaka biloko ya kotie na ndako, liboso na ngai nazo mona kabati moko ya kitoko basali yango na mabaya.

Awa namoni eza esika batekisaka babuku liboso nangai namoni buku moko likolo nayango Mon cahier de vocabulaire

Liboso na gen azomona mwana mwasi moko azo tambola alati maputa kasi elongi na ye ezo monana te.

Awa na moni eza esika ba tekisaka mafuta ya kopakola na nzoto ya ndenge na ndenge liboso na ngai nazo mona ba milangi ebele ya balangi mingi ya ko pakola na nzoto. .

Awa na moni eza esika batekisaka bakiti liboso na ngai nazomona bakiti ya kitoko eza na langi ya bololo bakuse eza na langi ya mosaka.

Awa namoni nyama moko eza likolo ya nzete na sima ya nyama wana koza ba nzete na matiti ebele ya langi ya mayi ya pondu.

Liboso nangai nazomona kisi moko likolo nayango bakomi na monoko ya lopoto maladox .

Liboso na ngai nazomona logo bakomi likolo na yango na monoko ya lopoto rajek.

awa na moni eza esika ya baelombe na liboso na ngai nazomona mokonzi munene ya mokili oyo nkombo na ye babengaka ye gutéres

Liboso na ngai nazo mona logo eza na ba langi misato ya liboso eza langi ya mayi ya pondu, ya mibale eza ya moyindo, ya misato eza langi ya pembe.

Awa na moni eza esika ya ko tekisa ba kiti, ba kiti yango ezali kitoko mingi na ba kiti oyo eza liboso eza na ba langi ya mosaka na moyindo eza na pembeni ya bala bala.

liboso na ngai nazomona mesa ya mabaya likolo na yango nazomona biloko ebele kuna na kati nazomona matungulu ndunda pilipili tomate mbuma na babiloko mosusu ebele ya kitoko

Awa namoni eza na kati ya bilanga liboso na ngai nazomona biloko ebele ya kolia pembeni na yango nazomona pe matiti ebele.

Liboso nangai nazo mona basapato ya basi eza nabalangi ebele pe yakitoko mingi

Liboso na ngai nazomona bilenge ya basi mibale bazobeta ndembo ya maboko nsima na bango namoni bato ebele bafandi na kiti bazotala bango.

Libosonangayi nazomona mwana muke azotambola nakati yanzela atiye maboko naye na matama pembeni naye monipe pe Tapi yalangi yamayi yapondu

Liboso na ngai nazo mona buku moko ya bana-kelasi eza na ba langi ebele.

Awa na moni eza na kati ya balabala, penepene na yango nazo mona ndako moko ya monene pe ya molayi, liboso ya ndako nazo mona pe ba bendele mibale .

Awa liboso nange ne azomona mobali moko azotombola biloko oyo eza na kilo ya makasi po nzoto na ye ezala kolongono.

Liboso Nagai nazomona buku na likolo nango namoni bakomi voiyage de Mille pattes

Liboso na ngai nazomona bilenge ya mibali ebele batelemi na kati ya stade bao zela ba banda kobeta ndembo.

Awa na moni eza esika sangolo. Liboso na ngai nazo mona mashine moko ya monene. Eza na langi ya mai ya pondu.

Liboso nagai nazomona batu mine batelemi Oyo ya mibale batelemi na sima Oyo ya mibali batelemi Simi bango ntogo basimbani na mapeka

Liboso na ngai nazomona mokonzi moko ya mapinga afandi na kiti liboso na ye nazomona tata moko ye pe afandi na kiti azopesa biyano.

awa namoni eza na kati ya balabala liboso na ngai nazomona bamituka ebele ezotambola penepene na yango namoni pe bato

Awa liboso na ngai nazomona biloko eble oyo esalisaka na kati ya biro na kati nazomona ba agrapese ya modele nyonso.

Awa na moni eza esika batekisaka biloko ya kolia liboso na ngai nazomona biloko moko ya kitoko pe ya elengi mingi.

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele pene pene na yango nazomona mibali mibale oyo ba fandi.

Liboso na ngai nazomona loboko ya mwasi eza likolo ya fololo alatisi yango singa na misapi na ye aza na ba lopete manzaka na ye apakoli lange ya motane.

Awa namoni eza na nzela ya mabele liboso na ngai nazomona lopango moko ya pembe na kati ya lopango nazomona bandako mibale ya molayi yango pe ya pembe.

Awa namoni eza kisi mutu amelaka sokî abeli nalikolo nangai nazomona loboko esimbi kisi moko ezali na langi misatu, motani, mosaka, pe bonzinga.

Awa na moni eza esika bato ba kotaka mpona kolia na komela masanga, oyo na monoko ya lopoto ba bengaka bar et restaurant.

Awana moni eza nakati ya kilasi, liboso nangai nazomona bana bafandi nakiti baso tanga liboso nabango koza molakisi azo tangisa bango.

Awa namoni eza na kati ya wenze liboso na ngai namoni basi mibale liboso na bango namoni ba mesa likolo ya mesa namoni ba mbuma ebele na ba ndunda ya kitoko mingi.

Liboso na ngai nazomona molangi moko ya mafuta ya kopokola na nzoto likolo na yango namoni bakomi na monoko ya lopoto Dermaclaire.

Liboso na ngai nazomona matiti oyo bakati yango kitoko penepene na yango nazomona pe lopango moko ya molai.

Liboso na nga nazo mona ba carton eza na kati biloko ebele, likolo nango na moni bakomi Klin.

Awa namoni eza nakati ya ebale likolo na yango nazomona bwato na pembeni nazomona matiti ebele eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa, na moni eza esika bato bakotaka mpona kolia na komela masanga ; oyo na kati ya monoko ya lopoto babengaka bare et restaurant.

awa nazomona motu ya nyama ya zamba ezotala likolo na nsima ya nyama yango koza matiti ebele ya langi ya mai ya pondu

Awa namoni eza na kati ya lopango liboso nangai nazo Mona ndako ya kitoko liboso yandako nazomona ba fololo ebele eza na langi ya pondu.

Liboso na ngai nazomona lopango moko ya kitoko pe ya molai penepenene yango nazomona bafololo ebele.

Awa moni eza na libanda ya kilasi liboso na ngai nazomona bana kelasi batelemi baza ebele liboso na bango koza bamilakisi bazosola na bango.

liboso na ngai nazomona motuka oyo bafongoli na kati bazomona bakiti nazomona pe tapi eza na se na yango

Awa namoni eza esika batekisaka biloko ebele ya batu ya musala ya maboko esika babengaka na monoko ya lopoto quincaillerie.

Awa namoni eza esika basalelaka politike liboso na ngai nazomona ba mikonzi mibale bafandi bazo solola.

Awa na moni eza esika basombelaka biloko ya kotangisa na liboso na ngai nazomona ekomeli eza na balangi mingi misato langi ya liboso eza pembe langi ya mibale eza motane langi ya misato eza ya mosaka.

limosio ya ngai nazomona rato oyo esalisaka mpona kobongisa na kati ya jardin

Awa namoni eza na katikati ya balabala liboso nangai nazomona ba mituka ebele etelemi.

Awa namoni eza nanzela pembeni nayango nazomona lopango moko ya pembe liboso ya lopango nazomona mutu moko afandi liboso naye nazomona biloko moko batiyaka bafololo nakati

Liboso na ngai nazomona bambila ebele. Bazo tambola na kati ya balabala na maboko na bango namoni pe baza na baminduki na bango penepene namoni pe batu ebele batelemi.

Liboso na nga nazo mona mwana ya moke, afandi ye moko na mutu na ye namoni ba latisi ye kitambala.

Liboso na nga nazomona mobali moko atelemi alati bilamba ya pembe na moyindo azotambola nakati ya terrain ya ndembo.

Liboso nanga I Nazo mona eza buku

Awa namoni balakisi biso eza nakati ya ndako namoni basapato mibale eza ya bana basi eza nalangi ya moindo

Awa namoni eza na nzela ya mabele liboso nangai nazomona mutuka oyo ezo tambola monene oyo ezo tambola na kati.

Awa namoni balakisi biso eza esika mokoboye nakati yandako namoni basapato mibale eza likolo ya tapi namoni eza nalangi bozinga

Awa na moni eza esika batekisaka bakisi liboso na ngai nazomona nkisi moko bakomi likolo melitivitamine.

Liboso na ngai nazomona ba mbuma ebele ya madesu, nyonso eza na langi ya moyindo.

Liboso na ngai nazo mona ba mbila misato ba telemi, na maboko na bango baza pe na minduki, sima na bango mutuka na bango e telemi .

Awa namoni eza esika basalelaka politique liboso nangai namoni bato ebele ba telemi bazo yemba nasima nabango nazomona ba nzete ebele.

Liboso na ngai nazomona eloko oyo babengaka na monoko ya lopoto pano piblicité bakomi likolo na yango mpona yo

Awa na moni eza na kati ya balabala, pene pene n'ango nazo mona motuka moko e telemi .

Awa na moni eza na kati ya ndako liboso na ngai nazo mona saani ya monene, na kati ya saani na moni ba misuni ebele ba kalangi yango très kitoko na kati yango nazo mona pe ba makaroni.

Awa tozali komona elenge mobali, aza mecanicien azo bongisa moteur ya mutuka na ndako ya musala naye.

Liboso na ngai nazo mona ba sapato mibale ya basi, eza na langi ya mayi ya pondu.

awa na moni eza esika oyo babengaka na monoko ya lopoto bijuteri liboso na gai nazomona basinga ya kingo na babiju ya talo pe ya kitoko mingi

Na elili oyo nazomona kisi moto amelaka soki abeli ,carton ya kisi yango eza na langi ya pembe, na langi ya mayi ya pondu batie yango likolo ya mesa.

Na elili oyo namoni eza masangu kitoko mingi ezalaka elengi mingi soki moto alie yango, na pembeni ya masangu yango koza ba matiti ya langi ya mayi ya pondu.

liboso na ngai nazomona mashine moko ezobongisa balabala

Awa ñamoni eza na kelasi ya Bana Main na mini bafadisi Bango na matiti libosa na Bango esa bakisi

Awa namoni eza na kati ya ndako liboso na ngai nazomona mesa eza na langi ya pembe, likolo ya mesa nazomona sayane eza na langi ya mosaka na kati ya sayane wana namoni koza bamisuni ebele ya kitoko mingi.

Awa na moni eza na kati ya nzela liboso na ngai nazomona bamapinga ebele na bamikonzi na bango bazosolola.

awa nazomona liboso na ngai elamba ya basi ya kitoko mingi

liboso na ngai nazomona bamilangi ebele etoni na kati mafuta ya kopakula na nzoto

Awa namoni eza na kati ya terrain ya vole liboso na ngai nazomona basi ebele bazo beta vole.

Awa na moni eza na kati ya kelasi liboso na ngai nazomona bana ya kelasi ebele bafandi na keti ya mabaya, liboso na bango namoni koza ba milakisi mibale.

Awa na moni eza esika basi ba yaka ko bongisa ba suki . Liboso na ngai nazo mona mwasi moko ya kitoko ya pembe, na motu na ye na moni bacsuki na ye ba sali yango kitoko mingi .

Awa namoni eza na kati ya balabala liboso na ngayi nazomona bamituka misato ya minene eza na kati bato

Awa liboso na ngai nazo mona ba nzete ya pondu ebele eza na kati ya bilanga.

Awa na moni eza esika ba tekisaka ba kiti, liboso na ngai nazo mona ba kiti ebele ya kitoko mingi .

Awa na moni eza esika basalelaka politique. Liboso na ngai nazomona bato ebele batelemi bamosusu bafandi.

Liboso na ngai nazomona bafungulu ya ndenge na ndenge oyo esalisaka bato ya mosalo ya maboko kosala.

Liboso na ngai nazomona mobali moko atelemi. Sima na ye nazomona babwato ebele eza likolo ya mai na kati na yango nazomona pe bato ebele bafandi.

Liboso nangai nazomona ba ndako ebele eza nakati ya molongo , liboso na yango nazo Mona mutuka ya langi ya pembe etelemi.

Liboso na ngai nazomona kisi moko na moni bakomi likolo na yango na monoko ya lopoto anti palodique anti malaria.

Awa namoni eza na kati ya nzela ya mabele pene pene na yango nazomona lopango moko na kati na yango nazomona ndako pe ya monene.

Liboso na nga, na moni biloko ebele ya kolia nanu balambi yango te, nakati ba musuni ebele, ba matungulu na ba tomate ebele , na ba mbuma mususu ebele ya kolia, ya kitoko mingi.

Awa namoni eza esika batekisaka bakisi liboso na ngai nazomona kisi moko eza likolo ya mesa.

Na elili oyo nazo mona ba sapato mibale ya bana mike na lopoto ba bengaka yango sandale, ba sapato yango eza na se na kati ya ndako.

Liboso na ngai nazo mona ba fungola oyo e salisaka bato ya mosala ya maboko kosala malamu .

Awa na moni eza esika batekiselaka biloko mingi na liboso na ngai nazomona bamilangi etondi ba savolikide ezali na balangi ya pembe na mosaka.

awa na moni eza esika ya lisano liboso na ngai nazomona motu moko bapesaki ye cadeo po alongaki na kati ya spore

Awa namoni eza na kati ya balabala ya monene liboso na ngai nazomona bamoto mingi ememi bato na biloko.

Awa na moni eza esika batekisaka biloko ebele liboso na ngai nazomona ba carton mibale bakomi navigateur nyonso eza na balangi misato langi ya liboso eza ya ma ya pondu ya mibale eza ya pembe ya misato eza ya mwindo.

Awa na moni eza esika basalelaka feti liboso na ngai nazomona mobali moko atelemi na maboko na ye namoni azobongisa elamba moko eza na langi ya motane na mayi ya pondu.

Liboso na ngai nazomona logo eza na ba langi ebele ya liboso eza ya bozenga ya mibale eza moindo ya misato eza ya mayi ya pondu oya suka eza langi ya pembe.

Na elili oyo nazomona sapato moko eza moko eza na langi pembe, moyindo na motane.

Na elili oyo nazomona ekeko balakisi yango bubu ya Bana basi eza na langi ya pembe, mosaka na pondu.

Awa na moni eza esika ba tekiselaka ba buku liboso na ngai nazo mona ba buku mibale, likolo ya buku moko na moni mwana moko asimbi na kati ya poche.

liboso na ngai nazomona basinga ya kingo na babiju ebele oyo na kati ya monoko ya lopoto babengaka bijuteri

Awa namoni eza na kati ya lopango liboso na ngai nazo mona ndako moko ya monene ya molayi, esika ba bengaka na monoko ya poto hotel de ville.

Awa namoni eza esika batekisa ba buku , liboso nangai nazomona buku moko likolo nayango bakomi l'oiseau et son nid.

Liboso nangai nazomona eloko oyo esokolaka nzoto po ezala kitoko likolo nayango namoni na monoko ya lopoto déco antiseptique.

Na elili oyo nazomona ndako munene, liboso ya ndako wana koza bakiti ebele bakiti wana eza na langi ya moindu na pembe.

Awa namoni eza nakati ya kelasi esika bayekolaka liboso nangai nazo mona molakisi moko atelemi loboko naye eza nakati ya tableau

Awa na moni eza esika batekisaka bamontre liboso na ngai nazomona loboko moko esimbi montre na kati ya maboko.

Awa na moni eza na kati ya lopango, liboso na ngai nazomona bana mibale ya basi na katikati na bango nazomona tata moko asimbi na bango na mapeka.

Awa namoni eza esika basalelaka politic liboso nanga nazomona ba mikonzi ebele balati pe batelemi kitoko

Awa namoni , eza na kati ya nzela ya mabele liboso nangai nazomona bamituka ebele ezotambola.